Kuqakathekile ukuthi abantwana bahambe esikolo bayefunda kusukela besesebancane lapho abafunda behlangene labanye befunda bedlala, njalo baphinde balale.

Abantwana besikolo semfundo yaphansi bahlezi ekilasini bayafunda. Phambi kwabo kulezinto zabo zokudlalisa okumele ukuthi bafunde bedlala ngazo.

Abantwana abanengi sebehamba ezikolo beqalela ukuhamba ezikolo ezabantwana abancane lapho abadlala lababalisi babo njalo bahamba begqoke izigqoko esikolo ezifananayo.

Abantwana abafunda ezikolo zemfundo yaphansi balezitulo zabo emaklasini ezincane lamatafula abo okubalingeneyo ukuthi nxa behlala khona befunda bahlale kuhle .

Abantwana abafunda emfundweni yesikolo semfundo yaphansi bayafunda lababalisi babo njalo kuqakathekile ukuthi bathole okokudla phakathi kwesikhathi befunda.

Abantwana ezikolo kuqakathekile ukuthi babelendawo zokuhlala nxa befunda lamatafula okubhalela ukwenzela ukuthi bengahlali phansi ngoba phansi kuqanda kungabalimaza.

Abantwana bemfundo yaphansi bafundiswa ngumbalisi wabo bahlezi endaweni elotshani obuluhlaza tshoko bona bayendlalelwe phansi izigcabha balalele umbalisi ebabalela amabhuku

Izikolo ezinengi sezayakhiwa nguhulumende kukanti kukhona njalo ezinye izikolo ezemfundo yaphansi ezakhiwa ngabantu lazo zilusizo kakhulu ukuze abantwana bonke bathole imfundo

Kulebhakani elibasebangeni lesikolo sabantwana bemfundo yaphansi leli liyabe litshengisa iziqondiso lebizo lesikolo

Uhulumende sowafaka imizamo ukuthi abantwana bonke abafunda ezikolo zangaphansi bathole ukudla ma besesikolo ngokubana kwatholakala ukubana abanye abantwana basuka emakhaya bangadlanga.

Abantwana abafunda ezikolo zemfundo yaphansi kuqakathekile ukuthi bahambe esikolo begqoke izigqoko zeskolo ezifananayo ama uniform ukuze kungabi komunye umtwana obona omunye ingani kagqokanga kahle

Imibhalo eminengi esezikolo zenfundo yaphansi . Kuqakathekile ukuthi ibhalwe ngolimi olukhulunywa ngabantu abanengi esigabeni leso ,ukuze abafundi bazwisise.

abafundi abafunda ezikolo zaphansi zemfundo kuqakathekile ukuthi bahambe emakilasini abo bafunde kulezitulo lamatafula okuhlala

Izikolo zemfundo yaphansi ezinengi zilokhe zisaba zisemakhaya zisasebenzisa imsimbi yamaviri nxa befuna ukutshayela abantwana insimbi.

Abafunda esikolo semfundo yaphansi kuqakathekile ukuthi bafundiswe ngolimi olukhulunywa ngekhaya ukuze bazwisise konke abayabe bekufundiswa esikolo.

lzikolo zemfundo yabaphansi kuqakathekile ukuthi imiduli yabo iceciswe ngezinto ezithakazelelwa ngabantwana ukuze bakhuthalele ukuya esikolo.

Abantwana bemfundo yaphansi kulezinsuku labo sebefunda ezikolo zabo ngamakhomputha kungakho kuqakathekile ukuthi abantwana bafunde bazwisise ukuze labo bafanane labamanye amazwe.

Kundawo ngendawo amafundi bemfundo yaphansi kuqakathekile ukuthi bafundiswe ngolimu lwendawo yakibo ukuze bazwisise kahle abakufundiswayo.

Kuqakathekile ukuthi abezikolo lohulumende bathengele abantwana izingwalo zokubala ukwenzela ukuthi umntwana munye ngamunye abe lebhuku lakhe lokubala.

Abafundi besikolo saphansi kuqakathekile ukuthi bafunde ezindaweni ezihlanzekileyo . Hayikhona ukuthi befunde ekilasini elezintambo. Intambo lezi ziyingozi kubafundi.

Abantwana besikolo semfundo yaphansi kuqakathekile ukuthi izindlu zabo zokufundela zibe lamatafula lezitulo njalo zibe zivulekile ukuze bahlale kuhle nxa befunda.

Abafundi bebanga laphansi kwezemfundo sebefunda lezinsuku ngamakhompiyutha njalo bafundela ezindlini zabo zokufundela eziyabe zilezitulo lamatafula okuhlala.

Abafundi abafunda ezikolo zemfundo yaphezulu sebesenelisa ukuthi bafunde ngemisebenzi etshiyeneyo. Abezikolo bayabiza abantu babafundise ukwenzela ukuthi benelise ukukhetha abafisa ukukwenza bengakhula

Kulezi insuku sokuqakathekile ukuthi abantwana bafundiswe imisebenzi yezandla bahambe ezikolo ezibaqeqetshisa lokhu ngokubana ayisibo bonke abantwana abakhaliphileyo ekubaleni .

Abanye abafundi nxa baesiya ezikolo yemfundo yaphezulu bahamba ukuyofundela izifundo zokuziphilisa abanye ngezokufundela ukuhlabela abanye bafundela ukulima abanye bafundela ukuba ngomakanika

Kulezikolo ezifundisa abafundi abasezingeni eliphezulu, lezi zifundi zifindiswa umsebenzi wezandla ukwenzela ukuthi babekwazi ngakho izifundi ziyakhuthazwa ukuba zihambe kulezo zifundi.

Akusibo bonke abantwana abafunda esikolo sesecondary abathanda ezokuqeqetsha emabhukwini abanye bafuna ukufunda okuyimisebenzi yezandla ukuze baziphathise okunjengoku kanika izimota.

Abanye abafundi bezinga laphezulu bayafundela ukupheka kungakho kuqakathekile ukuthi abantwana bafundiswe imisebenzi yezandla ngoba kungayisibo bonke abafunde kakhulu emabaleni.

Ezikolo zemfundo yaphezulu abafundi bayakhuthazwa ukuthatha izifundo ezizabafundisa imisebenzi yezandla ikakhulu labo abayabe bengakwanisi ukwenza okokubala

Ezikolo zemfundo yaphezulu, kuqakathekile ukuthi kubelamaflegi elizwe, ukwenzela ukuthi abantwana babone ukuqakatheka kwawo.

Kuhle kakhulu ukuthi izikolo zakhiwe ezindaweni ezinhle ukuze abantwana bathakazelele indawo yabo njalo babe lokukhangela ezemvelo besesikolo sabo.

Abafundi abafunda ezikolo zemfundo yaphezulu, bayafundiswa okunengi. Belalele bebonke, ikakhulu befundiswa ngokuziphatha kahle bengabantwana.

ezikolo ezinengi zebanga laphezulu ziyakhiwe zabazinkulu njalo zagonjolozelwa ngomduli oyakhiwe ngezitina basebefaka lamabhakane ayabe etshengisa isango le gedi le bizo lesikolo

kuqakathekile ukuthi abantwana besikolo semfundo yaphezulu bazinike isikhathi sokubala amabhuku abo ukuze baphumelele ezifundweni zabo ngoba lokhu kuqakathekile

Abafundi besikolo semfundo yaphezulu bayafunda esikolo balaba balisi babo ababafundisayo bahlezi phansi balalele abakufundiswayo.

Ezikolo zemfundo yaphezulu kulezindlu lapho okulamabhuku abo wokuthi abafundi nxa befuna ukuya bala bahambe bayahlala kuleyondlu babale.

Abantwana abafunda esikolo semfundo yaphezulu bafunda behlezi ematafuleni abo njalo bayafunda bencedisana ukuze bazwisise kuhle

Abafundi besikolo semfundo yaphezulu basesikolo bayafunda njalo umbalisi ubafundisa ngebhakane elibachasisela kuhle abafundi bebhala phansi.

Izikolo zemfundo yaphezulu kuqakathekile ukuthi kube lemiduli eyokuthi ababalisi babhale khona nxa befundisa abantwana besikolo.

Izikolo zemfundo yaphezulu esecondary ayakhiwe kahle njalo izikolo zicecisiwe ngamaluba ukuze zibukeke phandle laphakathi.

Abantwana besikolo nxa besezifundweni kuqakathekile ukuthi emakilasini abo babelendawo zokuhlala baphinde njalo babelamagabha lapha abathola khona amanzi okunatha ahlanzekileyo.

Abafundi abafunda ezikolo zemfundo yaphezulu, kuqakathekile ukuthi bafunde njalo bancedisane lapho abayabe bengazwisisi khona ukuze baphumelele.

Ezikolo ezinengi ezemfundo yaphezulu ziyaba ngama boarding, lapha abantwana abafunda behlala khona esikolo. Bayabe belezindlu zabo zokuhlala, ezilemibheda kanye lamabhokisi abo.

abafundi besikolo layahlabela balomuntu umbalisi wabo uyabahlabelisa lokhu kuyenza abantwana bekhathalele ukuhlabela

uhulumendo ufake imizamo emikhulu ephathisa abantwana besikolo kusukusela kumfundo yaphansi kusiya kumfundo yaphezuluukuthi bathole ukudla ezikolo

Abantwana bemfundo yesikolo saphezulu baphumile phandle bayafundiswa ngabantu ababuyileyo abezempilakahle bebafundisa ngokuziphatha kwabantwana.

Isikolo semfundo yaphezulu ezama University. Abafundi abahlala khona balezindlu zabo ezokuhlala ezilemibheda egadeneyo omunye uphansi omunye uphezulu.

Kuhle njalo kuqakathekile ukuthi abantwana bafunde baqeqetshe beze bayefika esikolo semfundo yaphezulu e Yunivesithi, ukuze bakhethe imsebenzi abafuna ukuyenza bangakhula.

Ema "University" kulabafundi abafundiswa izifundo ezinengi ezibaphathisayo empilweni njalo bafunda ngokuzikhandla bezibalela bodwa.

Izisebenzi zonke umhlaba jikelele kulelanga lokuqala likaNkwenkwezi lapho izisebenzi ziyabe zibhungaza ngelanga lokuzisebenza lokusebenza.

Ezikolo zemfundo yaphezulu kuyafundelwa imisebenzi etshiyeneyo, eminye nyeyezandla, eminye njalo ngeyokubala amabala. Kungakho abafundi balelibanga bayazikhethela abafuna ukukwenza.

Abafundi abanengi abafunda ezikolo ezemfundo yaphezulu bayathola amathuba okuthi befunde bebanengi bazwisise ngokuyabe kumele bakwenze nxa sebeqede ezikolo.

Abafunda ezikolo zaphezulu ezema University balendawo lapho abahamba khona besiyabona amabhuku besiyawabala ukuze bazwisise izifundo abazifundayo.

Indlu leyi, ilezitulo letafula. Yona iyindlu yabantu abafunda ezifundweni zaphezulu kodwa kayibukeki iyindlu iehlanzekileyo kungcolile kulindlu.

Abafunda ezikolo zema university bafundela izifundo ezitshiyeneyo abanye bayafundela ukube bengabantu aba act izitori, abanye bafundela ngabodokotela.

Izikolo zama yunivesithi ,ziyakhiwe zaba zinkulu kakhulu .Ukuze abantwana abavela endaweni ezinengi babuye bazofunda lapha .Abafunukuhlala phakathi baphiwe indawo zokuhlala.

ama university ayakhiwe kuhle aba lezindlu ezinhle ezinye zilombala olithanga zafulelwa ngamazenge lapho yikho okufundela khona abantwana izifundo ezitshiyeneyo

EmaYunivesi kufundelwa izifundo ezinengi. Abanye bayafundela ukuba ngodokotela, abanye bayafundela ukuba ngomanjinela abanye njalo bayafundela ukubangamagqwetha.

Ezikolo zemfundo yaphezulu kulamabhuku endlini yokubalela .Lapho abafundi abahamba khona .Besiyabala amabhuku bedinga ulwazi .

Ezikolo eziphezulu ezamayunivesithi kulamabhakane atshengisela indawo zokufundela ezitshiyeneyo ukwenzela ukuthi abafundi babekwazi lapho okumele bahambe besiya khona.

AmaYunivesithi amanengi ayakhiwe kuhle njalo makhulu ukuze abantwana abanengi benelise ukubuya bezofunda kuzonalezi indawo njalo kulabantu abasebenza khona abanengi.

Nxa abafundi bemfundo bebanga laphezulu emayunivesithi befundela ukuba ngaboDokotela kuqakathekile ukuthi nxa besenza ama ekisiperimenti abo bagqoke okokuzivikela ezandleni

Ema university kwakhiwe kwakhiwe kuhle njalo izikolo zakhona laohoveziyakhelwe khona kulezihlahla ukuze kuvikeleke umoya.

Ezikolo zemfundo yaphezulu, amayunivesiti abafundi abafunda kizo bavela kundawo ezinengi kungakho kuqakathekile ukuthi kube lezindlu zokuhlala.

ezikolo zemfundo yaphezulu ema univesithi abantwana bayahamba abantwana ukuyofunda befundela imisebenzi yabo abayikhethileyo ukuze baphathise uhulumende nxasebe qheqhetshile

Kulezi insuku izikolo zemaYunivesi ezinengi sezifundisa abafundi ngamakhompiyutha ukuthi wonk'umfundi kuqakathekile ukuthi abe leyakhe ikhompiyutha.

Ezikolo zemfundo yaphezulu emaYunivesi kulendawo ngendawo zokufundela imisebenzi etshiyeneyo njalo kuyabe kulamabhakani aqondisayo ukuthi lapha kufndelwa lokhu, lapha kufundelwa lokhu.

Ema yunivesithi kukhona amabhakani akhobha indawo lapho abantu abahamba khona besiya zincenda ezambuzini kumbe lapho abangathola lokho abayabe bekudinga

Abafundela ukuba ngodokotela emaYunivesithi bafunda begqoke impahla yabodokotela njalo belemitshina yabo bekhangela lokhu abayabe befuna ukukubona.

indawo yokufundela yabantwana besikolo semfundo yaphezulu kumele ibe lezitulo ezinengi ngoba isikolo lesi silabafundi abavela kundawo ezinengi njalo banengi